Ɖevi sia nye bafa eye wonɔ bafa ƒe zikpui me. Ɖeka ƒu du gbɔna egbɔ eye ɖeka hã le go keme dzi eye wole eƒe ta ɖe asi. Seƒoƒowo le afi ma eye gbedamawo hã le afi ma.

Esia nye agbalẽ xɔ me, nɔnɔmetatawo aɖe hã le afi ma, suɖui kple zikpui hã le afi ma eye ekplɔ le afi ma yike wotsɔ glasi wɔe.

Ŋutsu sia bɔbɔ nɔ anyi ye wòlé anyigbatutunu ɖe asi. Nugo aɖe le exa eye atukpa aɖe le ekplɔ̃dzi le eƒe megbe. Eye agba hã le afi ma.

Enye tɔnu yi ke woɖe alã vovovowo kɔ ɖe agbame. Nyɔnu aɖe lé agba yi ke me akpã le eme ɖe asi. Eɖewo hã tsi tsre eye eŋu hã le tsia to.

Ame siawo le ŋuŋum le aƒia ɖe yina ɖe edu bubu me. wo katã wotsɔ bagi ɖe asi, eɖewo tsɔ aba kɔ de bagi me, egbewo le afi ma, atiwo hã le afi ma.

Ŋutsu sia le ahanoƒe aɖe. Le eƒe axadzia, krati kple aha viviwo le egbɔ. Ele bag yi ke le dzɛ̃ ɖe asi. Edo afɔkpɔ aɖe si ke le dzɛ̃eye wolé awu aɖe hã ɖe asi. Eɖɔ kuku eye woɖɔ gaŋkui.

Esia nye Kpovitɔ. Edo awu yibɔ. Ame aɖewo le nu kplɔm eye ame aɖe lé aha ɖe asi. Awu aɖewo le gakpola me.

Esia nye tsileƒe. Le egliŋua ahuhɔɛ le afima. Akpɔ seƒoƒo hã le kpla dz akpɔ fan eye light hã li.

Ŋutsu aɖe lé ati ɖe asi eye ɖeka hã do awu aɖe yi ke le ŋgɔgbe. Amewo lé nuŋɔŋlɔ ɖe asi eye wodoe ɖe ayame. Dziƒoxɔwo le afi ma eye atiwo hã le afi ma.

Esia nye nyɔnu yibɔ aɖe yi ke do kentevɔ, dzonu le alɔnu nɛ. Yevu nyɔnu aɖe ɖɔ gaŋkui le eƒe axadzi eye yevu ŋutsu aɖe hã le asi tem ɖe eƒe kaƒomɔ dzi kple kuku le ta nɛ.

Nyɔnu at aɖewo tsɔ etsi ɖe gagba me. Etɔ ta avɔ ɖe ali eye ɖeka do awu le anyigba, ekpe aɖe le eye klikpo hã ɖe le afima. Ati hã le afima eye ɖeka le bagi ɖe asi.

Ame etɔ̃ siawo le foto ɖem le krismasiti aɖe gbɔ. Wo katã wo bɔbɔ eye viblenu le exa. Baagi aɖe le. Zikpi aɖe le ŋutsua ƒe megbe.

Eŋu woame eve siawo kpɔ afɔku, polisi aɖe tsitre ɖe polisi ŋu aɖe gbɔ eŋu ʋe aɖe hã gbɔna eye motokula aɖe le moto kum, ŋutsu aɖe yina mɔ me tso ge, exɔ kɔkɔ aɖewo hã le afi ma.

Esiae nye asime. Wole kuku dzram le afi sia, aha vivi kple nu vovovowo. Yevunyɔnu ɖɔ kuku eye wole nudzraƒe la kpɔm. Yevu ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe afi ma.

Me siawo le ƒuƒoƒe aɖe. Wole asikpolui ƒom. Etsi le ekplɔ̃ dzi. Aha vivi aɖe le agba aɖe dzi. Agbalẽ hã le kplɔ̃a dzi eye wo katã wole enu kom.

Esia nye ɖevi woƒe ame ene wole zɔzɔm, ɖeka lé ati ɖe asi le kukum, eglixɔ le afi ma wogbe kpli ebe eye debaya le afi ma.